Omuntu ayinami eyemereire omu maizi magufu, eyekomire ekitambare omu mutwe aine ebireju birikwera ajwire empare ngufu ariyo naakura ebimera

Abantu babiri nibatamburira omu ruguuto bajwire enkaito zikutukura, aha rubaju rwabo hariho ekindo ky'amashanyarazi nana amaju g'amaduuka gombekise amatafaari

Eryato ry'erangi erikwiragura, hemereiremu omuntu, eryato riri omu maizi, omu maisho g'eryato hatsibireho ekiti, eryato ahansi nihiragura

Omukono gukwatsire aha kiharani hariho orukoba rw'okupimisa, omukono gujwire ekikomo, gukwatsire aha mwenda gurikwiragura

Enkyende y'erangi erikwera eine omukira mugufu gw'ekinonkoni. Eshutami omu mataagi mangi g'ebiti. Omu kishugi harimu ebishaka bingi.

Enyamaishwa z'omu kishaka ziine erangi ya kinekye nana erikwiragura ziriyo nizirya ebinyaasti. Aha rubaju rwazo hariho omuti.

Omuntu akwitse nanogoora ekibumbirwe ekirikwenda kushusha ekikopo aha siwaani mpango arikukoresa eibumba

Entebe nyingi z'okushutamamu zikozirwe omu butimba zemereire aha mabaare genkogoso enyuma yaazo hariyo ekishaka

Ekimuri ky'erangi erikwera kijwangizemu erikwiragura, enjoki eriho eteekami aha kimuri, neenyunyuta obwoki, ekishushani kiri omu rangi y'okwiragura

Ekimuri kirabize kiine erangi ya kinekye enjoki eriyo neeza kukiteekamaho negurukira omu mwanya enyuma y'ekimuri hariho erangi ya kinekye.

Edomora ishatu, ibiri z'erangi eya kinekye emwe y'erangi erikwera zemereize omu binyaatsi enyima yaazo hariyo itaka

Oruguuto oruri kuraba omu ihamba harimu emiti mingi n'ebishugi aha rubaju hagahari hariho amanju gombekise ebirikwera munonga.

Abantu bataano begwire amaizi bariyo nibatamburira omu ruguuto. Ow'omu maisho ayekoreire amaizi naagasindika aha gaari.

Embuzi nyingi z'erangi erikwera nana eya kitaka zijwangire zemereire omu kishushani aha rubaju hariho oruguuto ahaiguru hariyo ebicu bingi

Abantu bingi barikuvuga eryato omu maizi garikwetabura bajwaire ebijwaro birikwishana baine enkofiira zirikutukura